Nyɔnu ɖe ya exɔ me dzram ɖo. Fifia nu yike wɔm wole nye be ekɔ mɔ kɔ bla asi ye wò xɔme tutum me. Bagi hã le xɔme. Gbalẽ wole hã xɔ me. Eƒe mobile hã le kplɔ dzi le xɔme ne. Abatsi hã le afiya.

Sukuviwo le afi ya. Wo fefe fem. Nyɔnuviwo wonye sɔŋ. Eŋu le megbe na wo. Woƒe nufialawo hã wole akpamɛ ɖa ɖaa. Suku, sukuviɛ ɖeka edo awu le suku, ɛɛ sukuwuɔ dzi.